Enini kor gar ka ma gar ngweco wok ki iye ma rom aroma ki megwa gudi onyo yo tye ma wan owoto ki iye eni me gar ka ma gar wok ki iye eni ngweco iwi en gin enoni ma orye mabor enoni aye kore